Etrain, gaali mwoosi eli tambula. Egaali mwoosi eyemeleire abantu bali kugya kunhinha. Ghaligho eisubi lya kiragala. Eli mu langi eya kiragala, ne ndheru, ni yellow, ni kyenvu, ne myufu.

Omwana ali kuseka, anhize amaiso nh'amainho agataile kungulu. Ainhinhaile, anhize enhindho nh'amaiso.

Amatooke bagatiise ku kagaali. Ghaligho abantu nh'ebigogo, biliku endhagala dha kiragala. Nh'akamotoka kemeleire mungyira. Abantu bali kutambula mungyira.

Abasaadha babili, bali kusaamba omupiira. Owundi ayambaire olugoye ndirugavu, owundhi lwa bululu no lwo musaayi ghansi, n'eisubi lya kiragala n'emiti, ogwa kyenvu no gwa kiragala.

Ekibira kiri kulusozi, emiti gya kiragala mulimu enjira

Abantu basatu bali kutambula mungyira. Ghaligho e isubi lya kiragala. Ghaligho ekitembe ekiliku laangi eya kyenvu. Nh'amayumba agali mu laangi ya kitaka.

Abaana bali mu kibiina. Owundi agemye kumutwe, alikumoga. Owundi ali kuseka. Batyaime muntebe.

Emotoka enderu diriku abantu waigulu bambaire engoye edha langi emyufu, eya bululu, endirugavu eri tambula.

Ente dhiri kugya kulya isubi bali kudhaya dhiri mungira dhiri tambula nh'abaayi. Emiti gya kiragala amakola, ebigogo endhagala dha kiragala.

Eisamba lya majani. Amajani gali mulangi ya kiragala. Gali mu laini, bagasimba mu laini. Kumbali kuliku emiti gya kiragala

Omukazi nhi mutabani ghe bali ku noga obutungulu . Omwana ayambeire olugoye ghaigulu luli mulangi ya kyenvu ghansi myufu. Omukazi ateireku eki tambala.

Abantu bali kukinha nga bwebakuba engoma bambeire engoye endheru edindhi dha bululu, mulimu langi...abandhi dha bululu abandhi dha yellow.

Amaato mangi gall ku naandha, amaadhi ga bululu. Bali kugavuga.

Omusaadha ali silingisa egaali. Ayambaile saati ghaigulu myuufu, ne empale ya bululu. Abaana balingilire, ghaligho abandhi abantu abali kina.

Omusawo ali kusiba omuntu ekigere ekimenheike. Bali kitaaku, bali kozesa eidhagala elisokelwaku.

Abasambi b'omupiira bagwile ghansi, bali kulwanila mupiira. Bambaile langi emyuufu, n'edha blue, n'engaito endirugavu. Baligho mukaga.

Abakazi n'abaana bali kutambula. Omukazi oghundhi yetwiise enku, oghundhi agemye akakapu.

Omusaadha alisiringisa gaali. Ayambaire enkofira emyufu. Alitambulira mulugudo olw' eitakka. Na basaadha abandi baali kumuva einhuma. Eisubi lya kiragala

Omukyala omukaire atyaime mu ntebe. Omukyala oghundhi amugemyeku. Abandhi batyaime buli muntu meantime ye. Enhumba eligho wale ghansi.

Oluguudo luliku emotoka edhiri kutambula ne piki. Abantu abandhi balitambuza bigere bambaile birigavu.